Ŋmenaa poɔla. Ka dɔɔ kaŋa a de soola a yi wa nine a dɔɔ su la kpare sɔgelaa kyɛ seɛ kuri sɔgelaa meŋ a vũũni kyɛ yie, kyɛ yiri meŋ are a la be ka neɛ kaŋa meŋ be a be kyɛ ka ba biŋ boma yaga a yiri.

Lͻԑ kãã koͻroo zie la ka lͻԑ biŋ ka noba are ka dͻͻ meŋ zͻͻ moto. A dͻͻ su la kpare-nuwogiri, kyԑ ka boma be a moto nimisogͻ. A biekaŋa su la kpare-pelaa kyԑ seԑ kuri-sͻgelaa.

Kuori zie la, noba waa yaga lɛ, ba su la kparesɔglɔ, ka ba mine are, ka ba mine zeŋ. A banaŋ naŋ zeŋ, pɔge kaŋa su la kparepelaa, a eŋ nɔɔtesɔglɔ kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ gbi a ba nimisogɔ, a meŋ su kparesɔglɔ, kyɛ ka daga meŋ biŋ.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

Filaaware la are, ka noba be a poͻ a kaaraa. A pͻge kaŋa sii eŋ la nͻͻtesͻgelͻ, a seԑ kuri pelaa kyԑ su kparoo na naŋ e vaare kala ka a kaŋ meŋ su a vaare kala kparoo a meŋ seԑ a kuri sͻgelaa, dͻͻ meŋ be la ba poͻ.

Tontoŋ zie la, a tontonema su la kaayayaayi, a kaayaa e la bonzeere, ka ba hɔgle zupil-yaayi meŋ, a zupile meŋ e la zupilpeɛle, bayi ti la kuruu taa, kyɛ ka kaŋa are, a meŋ pɔnne boma meŋ taa.

Lɔ-yaga yaga la are. A mine eɛ bompeɛle, ka a mine e bonsɔglɔ. A di la vũũ, ka nyoore erɛ, kyɛ a mine meŋ ba di vũũ. Nobɔ meŋ be la a be, ka ba mine su kparesɔglɔ a are a be.

Bibiiri banaare la a ɔnnɔ kõɔ kaŋa dɔɔ la teŋɛ kyɛ ka bata vuuni a pãã de a ba orabare ɔnnɔ. A orɔba mine e la bompeɛle kyɛ ka kaŋ e bonsɔgelaa. A bie kaŋa su la kpare nuwogiri ka oa waa kpare nuwogi sɔgelaa a taa zupili kyɛ ka kaŋa deni e doɔre.

Dͻbͻ mine la, ba mine zeŋԑԑ la kyԑ ka ba mine are. Ba su la kpare yaayi ka ba mine vͻͻle zupili yaayi. A zupile e la zupili dͻzͻŋ kyԑ ba mine ba vͻͻle zupile kyԑ ka kaŋa a vuuni a nyͻge boma.

Noba yaga la are. A nyɔge taa nuuri kaa do saa. Ba su la kparezeere, a de pɛɛn a le ba kɔkɔre poɔ, kyɛ naŋ yɛre kɔkɔɛlɛɛ meŋ, kyɛ ka soola biŋ ba nimisogɔ, ka ba are a kaara.

Lɔɛ kãã koɔroo zie la, ka noba are, lɔɛ meŋ bebe, a lɔɔre kaŋ e vaare, ka kaŋ e lɔpelaa, ka dɔɔ kaŋ meŋ zɔŋ moto, ka boma pare o nimisogɔ, kyɛ ko kparenuwogri, a bibile kaŋ meŋ seɛ la kurisɔglaa.